Ospununne hesappe bolla gidiza asati dishin Izeta gidope nam'ati zapan utha tokishe beetetes hanko issi indiya heni bagara utha hadirsa kushen oykada eqadus

issi addey nam7u boorata waaxidi goyishe beettees abooratappe issoy karetha gidishin issay booththa karethazaska kacey keehippe adduqi beettees

Hezhu asatappe issinas adde nam'ati indo gididi addezi gidon indiya lanqe lanqen bettites.izzetika badala Giza katha ayfe kushen oykida.

nam7u asati gembo geetettiza katha ayfe xeellishe bettettes ha nam7atappe issi neya maca gidishin issinazi attuma

Issi addey dumma dumma miishata madabaran aaththidi bayzishe beettees amadabaran dizaykka karetha sawo booththa sawo tukkenne hessa hessa malati deettes.

Heedzdzu keeththay garsera urqay cadettidi beettees izetappe nam'ataz bollara kamettonta doya gididi beettees iza lanqenka issi macanay eqqadus.

Keehippe gitatizanne issi kare shiiqida mithay deettes izatappe issi sinati gitanne issi sinati guutha gididi beettettes.

Issi gaamo maca na'ay pudhara diza wora gelada eqa beetawusu iza mayida shurabeka galal'o mayadus.

oyddu gade goyiza kaameti de7ishin izetappe nam7ati keehippe matati beettettes aanko nam7ati gashera beettetes

Darro mizati birida gidoni diza, he mizatape issi karetha miziya biridda gidooppe bollara qodhe geshi kessada betawusu hanko zo'iya biridappe garisara qodhe kare kessada betawusi

Dumma dumma daro miizathi aqo keeththan dizaythappe issi anccaame miizziya doonaa doyada inxxarssi kessada beeththawus.

nam'u boora geetettiza soo medoossati issi matan eqqidi bettettes ha nam7atappe issinozi ancara gidishin issinozi zo7o geetetti erettes

Dumma dumma miizati deettes izatappe daroti ancare gidishin guuthati zo'u medhora deettes izatikka katha imettiza bootan issi karen shiiqidi beettettes.

Daro asi goshsha gaden dizaytappe issi addey tukke puote tokkishe beettees ha addey mayda shuraabekka keehippe buutti beettees

Issi adde dumma dumma boorata qachchid izata aachan eqidi bettees. Ha boorattikka medhdhuwan cancare,kareththanneboththay de'ettees.